Keehippe yuljiji teerida tukke ayfey beettees.ha tukkiya ayfeykka harasappe maxidi hagason melathanaw ehidaabadan hanees.aappe guye baggaarakkalo7o mereta haaro guutay beettees.

bollara kareta kooteya maa7ida addey deettes aaddey garsara karettanne bootta zuuriyara deiya shuraabeya maa7is aaddiyappe guyen santa cilillo badalay deettes

issi addey gi7a giddon away bana bochchenadan ceecafe oosettida koppiya wottidi goye baggara dumma dumma ayfaaabeta bayzi dediya giibdettes hagetappe issoy delle hiya

Nam'u yela ganaati duno'a aydeya oyqqidi de'iya ge beettes etappe guye baggarakka dunoy bookka bessi uttage beettes ha dunoappe guyera dumma dumma mitati beettosona.

Issi addezi lanqe biittan goshsha goyees ha biittaykka heelliyo saate modho biitta daanees biittazikka eliere malkey gobo biitta

issi goshsha makinay goshshappe ke7idi denban eqqidage beettes hamakinawkka bolla bagga meray salo mala garsa goomay karetta appe ya baggarakka lo7o mereta haaroy beettes

Issi gobo biitta bolla santa goshsha makinay biitta tiifidi goyide deyiage beettes ha goshshappe ya baggarakka lo7o mereta haaroy xeellanawu malaliyage beettes.

shora kameti goshsha dendan goshsha goyde deizayssi deettes exiraeliyo saafeyn ha kaameta giddon goshsha go7iza asatikka de7eettis

issi oge doonanan eqqida cora kaame beettees ha kaameta matan daro asati bettosona

heedzdzu addeti dumma dumma goshsha zeereta laamettiyage geettes etappe issoy bayziya ba issoy shammeya baadanes ha goshsha murutetikka shunkurutiya donoanne hara dumma dumma zerettana

issi geelaya naya muume santha kushen oyqa uttadus ha santha erisa oottana yoo oykkidaba daanawus asanthayta kattidimiyakko kehippe mal7iza baadaanees

Issi adde hedzdzu paratara kata ayifiya zam,di de,yage betes ha kata ayifeka xeliyosate Banga/gistiya / gashiya danes.

Issi yelaga na"a karetta shurabiya mayada gita suqiya giddon dumma dumma de'iyage bettes hagape qasi issoy baddala,tukkiya dumma dumma

Issi keeththa asa gaden coora uuthay beettes ha uuththaykka geesan gitanne guutta gididi beettes

Issi donizza adeyi kaaretta shurabiya bulla bolaliyara mayidageyi betees.adiyagayo huphpheyi pulimiddi bota putuwada gees,appe guye bagarakka woyishsha zeretayyi betees.

Issi gita parkey daray beetes ha darayka dumma dumma mitha qommoti de'iyagey beetes ha mitha qommotapeka beetiyageti ochcha,barzafiya,hagiliya haga gidon mabratey bida ogeyka beetes.

issi kareta kohotiyara kareta bolaleyara maa7ida addey gita wora giddon aqqidi ha woraba hebisiya ba daanes addeykka ha worayo waanna kabo daanes

cora dere asay issipetettan keidi mitta tokkizayssi beettes ha asaykka mitta tokkiyay heera cilisanasa daanees hasoanka yela gappe doomidi cimagaso cora asay beettes

Ayfen xelanas go"iza cora sanththati de"osona ha sanththaykka qopiyo saten usteyo woykko posose kaththanaw mades

Dumma dumma kathanne ayfa ayfe zereththati beetosona. Izetikka saantha,karotiya, barbariya, doononne heganne hega mala de'etees.

Shora ayfa ayfei issi suuqa giddon beettettes hageetappeka muuze apiley loomey keehin beettes.

heedzdzu tamare naati dabtaranne waraqate oyqqidi boota mare a maayidi ciisha bolla pilgeta oottiya geedeettes ha ciishaykka xeelliyo saate keyppe malalees

Heedzdzu asati booththa koopiya booththa shurabiyara bulla bolaliyara ma7idi maththa eesishe de'oosona ha asatikka maththay eeta caddenaadan naagetidi de'iyaba daanoosona.

dumma dumma goshsha eranchati murutisida ciishsha puutiya bayzidi deiya asati deettettes ha asatikka ciisha puutiya dumma dumma asatas bayziyage beettes

Issi yelaga adde naazi ciisha puutiya puutisidi bayzanawu gigshidayzibeettes ha ciisha puutikka ayfen beyiyode keehippe malales beyiyo saatikka tungo tungo gidi hawuya baddanees.

coora aasati qoodan tammappe dariya geeti yaran yaran eqidi zareta yeggiyage beettees aasatikka yara naagidi yeggiya baadan oosana biittaykka keehippe godettidi haykki uttis

issi yelaga zo7o shurabiya maa7ida addezi ciishsha putiya oyqqidi be7iyage beettes ha ciishshaykka denba kumuttes xeelliyo saate ayfeyokka keehippe malalees.

fizigida dhoqa bessan eqqidi duge ziqqan de7iya katama dentida phootoy beettes ha heerayka diilliyosaate lo7o mereta haaron kumidabaa danis

Na'u hathay yiza birata gigisiza ade asati betosona ha asati hathay moretidaba loytizaba danosona.

Issi ordde damma boorayi bettes ha boorappe guyen layittay ussupun tamappe bolla dannoya addezi guffe oyiqqidi ha hemidde de'es ha addiyappe guyen lo'o merayi de'iya herayi bettes.

Qoodan heedzzabe dariya adde asati mita puutiya kaalli xeelliya ge beettes ha addetikka tokkis midi haatta ushshiyaba daanettes etakka xeelliyo saate kawo oosancha daanettes

dumma dumma mita puuteti tossayo giigettidi uttidage beettes amita puute teelliyo saate afikatoa daanes amita puteppe goyrakka gita mitay daralidayssi beettes

Issi denba bolla waaqa gidiya dunoa zerettay puutidi mokkidage beettes ha dunoa zeretaykka haruma bessidage erettes aharuma bessida dunoa issi addezi haru mi debeettes

Issi hatrgida para para goday ekidi akimo keeta ehin akamiya eranchayi para bolla de'iya harigiya pilgiyageyi de'esi.

Duusi giita layttay ishatammappe bolla daaniya addey hariya oyqqidi hari a akamo kirinikiya matan beettes ha addeykka hariya ahidoy akamisanasa daanees ha addiyappe guyerakka akamiya eranchay beettes.

Heezzi yelaga de naati hareya akami bidiya geebeettes issoy hayta oykqin issoy ya baggara oykqin issoy demmo akimey tohiya xo koottidi hariya akame a geebeettes,

Qoodan ichchacha gidiza dumma dumma gitta haylashshot issipe ichchid ha haylashotika Xello sate Awa ho'anaw ichidaba danetes